Kuliga ni ka bi mɛ yiya gilli yiya maa shɛli chɛmsi nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka di shɛŋa chɛmsi nyɛ zaɣ daɣari bin piɛla shɛŋa pala kom maa zuɣu tihi ni mori gilli mi

Boɣa puuni ka kom gari papu nim garila kom maa ni ka aluura dari gba pa n gari niraba tila katawiya dibaayi n ʒi di gbunni kuɣusi zuɣu ka kuriti bɛ bi nyaanga gaɣa gba biɛla bi nyaanga

Bihi n piɛ n gili silmiin paɣa ŋun kpa ninkpara silmiin paɣa maa nyaɣala baaji bi ʒɛmi tabi dikpuna laa dikpuna maa dunoli nyɛla zaɣ sabinli laati pool nim bɛ di luɣuli zuɣu yili dundoŋ ni bi pa niɛma

Paɣa so n ʒi daani ka zaŋ o nuu niŋ tahapoŋ ni naanzuu balibu balibu pala taapooli nim zuɣu ka kodu nim gba paya paɣa so yɛla liiga piɛlli ka buɣi bia ka tanti sabinli tiya

Paɣa n kpabi bia ka gbubi anbirɛla ka ʒi kpalaŋa ka paɣa so bɛ o tooni n gba kpabi bia ka bi ʒi kpalaŋa paɣa so biɛla bi luɣuli zuɣu n ʒi gbambila ka kpabi Bia bi luɣuli zuɣu tihi ni mori zooya

Paɣa bɛla jaara puuni ka bahi lari n gbubi binyɛra ayi o nuhi ayi ni o nyaanga chɛriti golla taabo nima duu maa dikpuna nyɛla zaɣ piɛlli o luɣuli zuɣu foon nima ni hita kaap n tamya

Bihi n wori waa bi worila kali waa bi pirila nyingokoriti ka lo bansi ka zaŋ chinchina gobi bi sheeni shab ʒila nyaanga n yuunda bi zaŋla bi nuu gbaai pool nim yuunda

LoorI karili n ʒi niɛma ka taabo nim pa loori maa zuɣusaa do shab ʒɛla loori karili maa tooni n yɛ neen sabila ka so pili zipiligu so dabila bi nyaanga loori nim maa gbuni koba nim biɛni ka do so ba moto garita

Paɣa n chimdi boofurooto o ʒila kuɣu zuɣu ka taha ayi pili taba piɛɣu tamla kuriga zuɣu paɣa maa malila cheriga ka kpam bɛ sospan ni gaɣali biɛla o luɣuli zuɣu ka paɣaba ayi ʒi kpaŋa

Salin gbiribi n gbira ka papu nim pa doɣu zuɣu n ti kpɛ bi mɛneeka ni so gbubila soobuli n koriti tankpaɣu ka so mii gbubi ŋmana n boori kom niŋdi binshaɣu ni sio kurimi n boori kom niŋdi tahapoŋ ni

Paɣiba zila taha n chiɛna ka so kaɣiyuli o yɛanga ŋuni kaɣi yuli maa gbubi la guuka bi tooni tii din vari sugi zami tii di vari sui maa tooni du kurili zaɣi titali zaya.

Paɣa n ʒi kuɣu sabinli zuɣu ka ga wooch ka labtop ni kolba ka di tam teebuli piɛlli zuɣu paɣa maa tiŋa palli biɛni ka Loori nim garita jiranbiisa nim din piɛli gba bɛ paɣa maa luɣuli zuɣu tingbanni

Paɣa n gbubi bia doya ka chɛchɛ do bi luɣuli zuɣu shikuru bihi ayi ʒɛla paɣa maa nyaanga ka nyaɣi baaji ŋo maa ka do so kuriya yuundi paɣa maa do so zaŋla foon ŋmari paɣa maa ka moto do o tooni laati pool nim pami gari zuɣusaa ka yiya bɛ bi nyaanga

Dabba n bɛ boɣa puuni kom maa biɛla boɣa maa puuni ka gbambihi ʒɛya kom maa daɣami bi shab gbubila soobuli nima ka shab mii ʒinʒi tankpaɣu maa zuɣu tankpari biɛla kom maa puuni

Baaba n gbubi mashin n chɛri ninkurigu ninkurigu maa ʒila kuɣu zuɣu ka woya nim gbarim baaba shoop maa baaba shoop maa teebuli zuɣu gaɣa biɛni mi ka bin sabinli biɛni bi zuɣusaa ka bi kpahi foto yili

Niraba n ʒiya n yɛ kali niɛma bi yɛla nyingokoriti ka shab ŋmɛri dala ka yɛ gana niɛma shab ʒɛla bi nyaanga n yuundi bi luɣa ni ginda ka paɣa so ʒɛya ka o zabiri yirina

Yili piɛlli din nyɛ jirambiisa shɛba zala jirambiisa maa tooni n-diri fiila ka so za bɛ sunsuuni paɣa so za nyaaŋa na ka ye liiga piɛlli ka nyaɣi baaji sabinli.